Ha motore laaggiza nam7u attuma naytinne sinse dizaytikka guira diza daro attuma nayti beettishe doosona eetappe guye baggarakka motore bolla giidi bandira kushen oyqqidi haa simmidi laaggishe dizayti beettishe de7eeta.

Ha sinthe baggara beettiza keehi pe coora asay beettishe de7ees etikka sipeesh maarara shiiqi eqqidaytinne dumma dumma may7o maydeyti hibeetishe de7oossana eka sinthe baggarakka de iza xaraphe bolla uttida asatikka taalahay landetinne dumma dumma bishati xaraphe bolla beettosona.

ha gamoodun guzza sharbe maydaytinne gamoodun guza shaashu yopo bolla qachida attomatinne macati beettishede osana eeta giddofeka issoy maahe galba maydaysikka bettishedee ziita guye baggara diza mayotikka beette osna

Ha sinthe baggara beettiza daro asati deyoosana eetikka qohdhe bolla dunguza pooxa qachidaytinne dunguza koote mayda macatinne attumati deyoosana eeta lanqenka qeere naaya dimmidarakka ababa oyqa dizaara deessi ababa oyqqida tumayka beettishee deees.

Ha issife shiiqi diza asati beettishe de7etes.issifekka na nam7u macca nayti sarotettidayti beettosona. Guye baggara attuma nayti eqqidayti beettishe de7ettes. Etape guye baggara diza dumma dumma buqurati woykko miishati de7oosona.

Hadhoqan sinthe baggara beettiza shuchchara keexxettida pooqe keeththayka beettishe dees iza lanqerakka deiza bandira ootoso denetikka de'osona lanqerakka beettiza mithatinne berdiya shugo bordati bettishe deetees wode baggara.

naan giddorao biettiza durageti daawewekko haaththey meici ekki bida birday beetishe dees boye haaththe dhidayssi beettishe dees haga lanqinkadiza asati gedi baggara ekidaytinne poole kundidayti guda baggara beetishe dees

ha gamo dunguza maydaytinne gamo xambaro oyqqida kobeqo bida asati daro asati madiraka bolla eetappe issoyka eqqiday beettishe dees eetikka eqqidizayti de7oosona guye baggarakka ababatinne dumma dumma gamo dunguza magarajjati beettosna

Ha sinthe baggara uttida daro cimatinne yelagati beettishe de'osona. Eeta baggarakka diza xaraphe bolla dizay xaafizaytinne mastawusha oykkida dumma dumma asati beettishe deettes. Eeta lanqerakka diza giddo baggan de'etees.

Ha sinthe baggara beettiza cillilo maata giddora diza ollay beettizayssenne issoy issoy aadhdhi aadhdhi misati toketidayti beettosona. Eetikka bollara qashettiday topphiya bandira gashsheti deettes. Eeta sinthe baggarakka diza booththa qalamera ti7ettida keeththay beettes.

Ha maata keeththa lanqen uttida daro asatinne sinthe bagara eqqida nam'u asati gamo dunguza sharpe maydanne bogga orgamo dunguza shorbe mayoy toora kusheno eqqida asatinne qoofe koopidaytikka maata keeththa lanqen utti nashshosona.

Sinthe baggara maalara eqqida daro asati beettishe deyosona etika haappe gede gato eqqidayta bollara pude simmi biza issi federaale hoolisey bettishe deees guye baggara simmi diza sano maleya girgidayka bettishee.

ha hude simmi gukkisa deiza haaththey beettishe dees iza gide baggarakka diza salo bolla simmi gukkiza haaththey nam7uson beettishe dees e pude baggara beettizay shuchchara keexettida dhoga keeththay bettishe lange baggara des

Ha sinthe makara bettizaadara obutha mayda akooteynne sure mayda asati duusuna etikka shu saronin eessas gakkide taf gizayssa qoodhe bolla qachidayti beettishe di'ete xaraphe bollaka isso isso ababayni silkey uttides.

Ha dumma dumma may7o mayida asatikka cilida mata bolla ekkidayti deyoosana sinthe baggarakka guluko maydaysinne gaabe mayoidayti gamo dunguza may7o mayidayti xambaro oykqida hedzdzatikka doossana guye baggara kushe michidayti ekkida

Haa isipe shiiqi uttida asati beetishe deedes eti ka dobetanas issife shiiqi de dobe keeththan ittidaytinne macatikka attomati ittidayti beetosona eta sinsenka iddizayssi beettizayssi maggarajeee

ha sinthe baggara uttida attumay beettishe de'es ikka mayda mayoy bollara karetha kuute maydaynne giddora booththa shurami mayday sinthenka booththa waaraweeta xaraphe bolla iskirftora wothiday beettishe dees ikka guye bagga simmi xeellees

ha baasa bollara daro asati ha simmi hamottizayti beettishe deyosona izatappeka sinthe baggara izaytikka kushe denthizaynne isife aasa iza geshe yeettes guye baggarakka daro asati ha simmidi yishe de7osona eyta guye baggara mithatinne baasati beettos

Ha duma duma maccatinne botha oyide bolla utid betishe detesi etappe guye baggara dunuguza sharibbe qachidayisati betishe dossona he ketha giddonika malaliya maccati utidosona

He baggara issippe shiiqi uttidinee sibisaaba bolla attumatinne maccati beettishe de'osona. Etikka booththa oyde bolla teeloti uttidaytikka, iskirbito daputare oyiqqidi xaafizayti deettes. Be silke sinththe baggara xaraphe bolla woththidaytikka haaththe haylandera dees.

dumma dumma gamo dunkuza pootxa qoodhe bolla gachidane buutha shuurabe mayda dumma dumma asati de7osona heytikka elanqenjiaytikka salo maliza qoofi ba bolla woththidaytikka beetishe deetteseta lankera guera ekkidayti sinthera uttidayti beettetes

laalibeela geetettiza keeththay inkade iza daro asatikka topheya bandira lanqe bolla qachitinne dumma dumma urtodokse ammaniza asati balaxanaka may7idayti uube bolla qachidayti giidikka yexxi sheu kozammar sheediyussaa

ha oyde bolla uttida amacatinne attomati issife dumma dumma may7o ma7idaytinne sibsawa bolla uttidi issife nashettizaytinne nashizayta ezgizaytikka skirftora dabtarera oyqqidi mastawaasha oyqqizayti beettosonna

Ha sinthe baggara beettiza daro asati uttidayti beettishe deettes. eeta sinthenka diza daro bootha xaraphetinne oydeti beetishe doosana eeti boothara daasettida daase giddo uttidayti ha dumma dumma may7o mayida asati deettes.

Ha dumma dumma asati sebsafa bolla uttidayti bettishe deettes heetikka dumma dumma may7o mayidaytinne kamo dunguzay oyda bolla malatay dizay deho sona guyeppesintheppe guye gatho kumidi uttidayti deettes keeththa gidi.

Ha issife shiiqi uttida daro asati beettishe de'osona eytikka dumma dumma booththa may'o maydaytinne bobolla qofe aaththidaytikka aasto layti macatine ha tumati issi bolla uttidayti beettosona gede baggarakka daase bootha beettishe de

ha sinthe baggara uttida daro asati beettishe do7osona etikka gamo dunguza shuurame may7idaytinne kushe bolla sike oykkidaytikka kushe bolla qasse mitha ayfe woykko apile geetettiza macatinne attumati issife oykkidayti beettishe do7osona oyde bolla

ha gamo dunguza koofenne gammo dunguza shurafey maylda xambaro kushenno ekkida asati de7oosona eetikka sinthe baggan uttida tuma bolla bulu kooma hizizayti deette seetappe kawussoy maagarafo neo ekkidi sinthe baggan hasayishe dee

asae baggara eqqida karetha kowotenne gamo dunguza pootxa qode bolla wuthida addey ayfa bolla malaxirey aathataynne magrafoone kushen oykqidi eqqiday bettifedes eyge haasayizayssa guye baggarakka daro uttida asata sintzan cililao maata ixaraphe bolla dees

Ha oyde bolla uttida yela gatikka dumma dumma mayo mayidaytinne he simmidi ha baggara uttidayti de'osona iita guye baggarakka diza daro asati uttidayti beettetes sinthe baggara gede keeththa mastote beettes.

sinthe baggara xaraphi lanqen uttida hude rakka duge simmida asatinne dugera hude simmida asati de7osona duge rakka deizayta sinthanka bollan itophe amandira qashettiday biitte dumma dumma may7o mayda asati uttidayti keethe lanqen beettosana

naaginthe baggara nam7u macatinne nam7u attomati issife danasizayti beettishe deeyettes macatikka issi mala may7o moydeytinne pha bolla shaashe qachidayti beettosona attomatikka booththa may7o moydaytikka macatikka galal7o may7o maydosona

ha shucha garsan diza daro asati beettise de7osona ha shuchcha garsanka irappeyatanas diza asati daroti beettetes baykqanne dumma dumma mishata shishi oyqqidayti de7osona eeta guye baggarakka diza yanxilla ykkida hissi a tumay beettes

Ha beettiza gamo derey asay beettishe dees eetikka dumma dumma dunkuza may7o ma yidaytinne qoofe aaththidayti dunkuza sharfeyaka qacidayti de7oosona eeta giddo baggarakka wogga kuchche huphe bolla qachida asatinne kushen xambaro oyqidayti bettosona.

ha ke hipeesi malaliya aba gare bolla tokitida gita woysha mitha tikka beettishe dees woysha bolarakka cilalen haythaynne garsinga woyshega beettizayssi beettis izaaguye baggarakka maata miloo maatati gaden do7oo sona

Ha ayetinne issi baggara dizaa awaati uutiraget beettishe deettes. Eetaska gede katha gastizayti sinte baggara diyageti beettosona. Eetikka bootta afala mayidageetinne guupe oyiqqida macasiya beettashida lanqqiyara katha miziyara beettawusu.

ha sinthe baggara beettiza wogga shaafay beettishedes he shaafa lanqen kade7iza isi boggara shiiqida silimoo shiishida biittaykka dirayssi beettishe dees he shaafa lanqen diza maatatinne cililo maatatikka bude baggara mithati beettosa

ha aafo bolla maata lanqen uttidaytikka nam7u gelesho maddoti beetti shedeettes geetikka gelesho maddo gidishin tira bolla gidetaska toroxoy dees lanqe bolla dizaka afilamay7izayssa zeta galbay beetti

Ha sintiye baggara diza dumma dumma tukke jabanati gashshetinne gitati issi lanqera iqqidayti uttidayti de'osona eyta lanqerakka dizayssi ka gede baggarakka bashe wulla diza daro sinneti bettishe deettes tukke sinneti guye baggara ka shaashay sinthen de'ees uttida.

Ahe magqara baasa bollara issife shiiqi eqqida daro asati beettishe de'osona etikka geessimi bizaynne haasi miyize giissife hude bizaykka giidi deettes daro asati eqqidayti behamuktizaytikka beettishe deettes eeta lanqera dizayssi misa shucha.

Ha keththa lanqqenka uurqara meshshetida keththa lanqqen dhoqqan deiizza masottote garrssan uttida maccashiyakka shuchcha bolla uttada puunashene qoorashe be sinththan kechchera woththadayssa puunashe beetta uttawusu.

Gita keththa bagara oydde bollakka gadenkka issi bolla utida asati betishshe dosona etikka yanxila huphe bolla oykidaytinne oykona sharbe mayidayti betishshe detes bolla gido gelizaytikka bettosona

haa itiopiya giddon izaarshochappe keexxettida ba taskanay beettishe dees bala alibola geetettiza bataskanaykka he ga daro asatin kopane ananne kari dereppe gaaqito dereppe yeezayssi duruzumiyokko ba helebiseessa dere woga bonchus

sinthe baggan beettizadaro asati bettiseede oorsona etikka qodhe bolla ubbatikka dunguza sharbe qachidayti hattumatikka aadhdheya didunkuza qoofe kofidayti xaraphe sinthan cape goto kozidi uttidi huden dugen uttide oorssona laaa

sinthe baggara beettiza macarsheyakka madabarara yaada oykada gisteexa ilizaara dawas ipe gu7e baggarakka maaran uttida asatti beettishe de7ossana amiiciza macashiyakka beettaseedas i gu7e baggarakka filxeeybeet

Asinthe baggara galga baasa bolla eqqida yela gatinne ugarji giddayti beettishe deettes eetikka dumma dumma mayo mayidayti eggidi de'yosona eeta guye baggaraka hode baggan xinqa mataynne duge baggan dezaa dursa mithati beettishe deettes.

Sinthe bagkara beettiza heetzdzu macati beettishe de'oosona eh dikkabe kushen yeenxi la'o ekkidaytinne laxana kooden bolla sharbeka qachidayti de'oosona eta sinthanka kameynne gede baggarakka qorqoro keeththay beettishen lanqen beette

Keehippe daro asay katama bollaka issi bolla shiqidi eqqidason beettishedees daro asatikka booththa may7o maydayti de7osuna eetikka booththa laxa naa7u bolla qachidaytinne mayo maydayti de7osuna ortodokse ba7aalemalizaysi ka

Ha sinthe baggara beettiza sharkoy woykko haaththafe keyida woggan aazzuzoy beettishi dees izikka duuna doyidi mitha garsan dees guye baggaraka deiza iza naya maliza gashe aazazoyka beetti lanqera haaththa dfidi biitta bolladees.

Ha sinthe baggara beettiza gamo dunkusa bothanne kome bolna woossida dumma dumba kamo dunkusa ma yooma yida asati bettishe deossana eetikka bikushin cililoomaata oykkidayti bettete sinthe baggara kamera dentsiza yssiga beettishe de'ees.

ha sinthe baggara beettiza eelida haaththay dees haatha lanqenka deeza buutha biittatinne guye baggara diza maata malati beettosona haaththay giddon shiiqi eelidayssi beettizaysza guye baggara dees pude

Sinthe waggara shuchchara keexettida dhoqa keeththay beettishe dees hi keeththa garsanka diza dumma dumma darajati beettishe do7o sonna keeththa lanqen tiza zambabaynne kede baggara ka diza mithay beettishe dees pollanka keeththas deiza amalatay deyosona

sinthe baggara shubora birdetida birda lanqenka eqqidi ha simmi xeeliza asatinne maaran eqqida asati beettosona guye goggara kaqa eri naya bettashe daassippe sinthe baggan booththa waraqeta ekkida inda dashe xelae

ha kawoo ooso sanka tobe tobetana shiiqi uttida daro asati bettishe de7oosona dumma dumma musilime huphe bolla sharbe xaaxizaytinne duma musilimetinne maja musilimetinne dumma dumma asati uttidayti kawo sancati bettishe de7oosona

Sinthe bagara betizaysika ayo giza xufey Des, ayaka na sinthetho xelawuse, iz garsan diza zo'o xufeyka Aya shempos , awa woyko Aya shempos birane gidizaysaka issi shiqo qonce gidawus gida xufey betishe Des..

shoshaley meidiya woyko aplikeshonne beettizayti beedosona daro aplikeshonnetikka daro go7a yeegetas deexeetappe issoyka hayssa sinthe baggara diza pas wuki geetettiza aplikeshonne dishshe baas wukikka dumma dumma go7ati deyoosona

Ha guye baggara beethiza daro asati de7oosana iitikka sinseninne guye henigi maaran shaakiti ekidi deeetes etikka hamusa omarsi nam7u saate bagga bolla izati deizaytikka aasabe beesisife mokko bokoppa gallaxana koridayta.

Ha sintha bagara utida daro asati sinteninne guyen utida karde oyikida asati de, osona pude bagaraka zaraphe bolla diza kompitere nne iskibirtora silkera oyikida asati betishedetes etika xafizayisika de,ees kushe besiday

ase okara carko hahuppe shiishizaynne keheppe daro hugundey beneti mookko carko hazari shiishizayti betishe do7o sona hyeeta lanqenka ississo appe gutha hakkidi dees biida garsanka maatay bonna boossan deee

Ha sinthe baggara beettiza oydeykka dizayssinne xarapheykka dizayssi beettishe deees iza galanqenka diza katha keeththa malishe deees keeththaza lanqera gede hahon beettiza galal7o gergiday beette iza bollaka diza tufey bettishe dees.

ha madabarara diza gistayinne bollara diza haylandera diza zaytey beettizayssi de7osona lanqe goy baggara issife maaran ekida macatasinne attumatas gishizayssika garsira beettisi deezeetaska immizayssi foto bolla beetti madaraka bolla issi attumay haasayees

ha sinthe baggara beettiza nam7u asati beettishe de7oosona eetikka issi mala may7o may daytinne ubbe bolla issi mala qoefe aath dayti ma buratetinne dumma dumma tama adagati gakkidason dayssanassinne toyissana yiidosona eetikka cuuzeessa dayssishe deetdees

ha issife shiiqidekka quma miza asati beettishe de oosona geetikka haaladiza issi mala may7o mayda zo7o koote mayda asatinne heessinthe baggara dumma dumma may7o mayda asati isti geeththa giddano tidayti yeette karebakkara kameykka beettishe dees

sinthe baggara biittiza poolise may7o mayda asati uttideti beettishe dey oosna eetikka zoowedi bolla uttidetinne issi mala karetha poolise may7o maydeti qoh oththidetinne utha nayti uttidi tamarezayti deudi sinthe bagga xeelis

ha oyde bolla uttida dumma dumma mayo may7da boolisa ti koppo wooththiday dinme gopborothonnayti hiskirotu ura mastawushera oykqidayti bettishede etes eetikka issi keeththa giddon utti di xinxe bagga sabasabetiiis dumma geti sheede oosona

haretha mayda uulisey ka lanqen beettizayssi huro bolla koofe kofiday beettishe de iza wurey bakara diza dotha hoora keetaynne girkitay beettizayssi deexikka hafakara ikkidi sinthe xeellishe deens wude bakara

Sinthe bagkara karetha mayda pooliseykka kushe duuna bollan kiufoykkidifude sinthe xeellishe dee iza guye bagkara kadaro poolisey may'oti uttidayti beettisheede oosana ikka kapthigi sinthe yiidosidi xeyeishede eesiwode baggaa.

Oge baasa bolla eqqida dara asati beetti sheede oosona eetikka dumma dumma may7o maydaytinne kaho oosanchati atuma tigga majati issife beetti sheedeetes eetikka garsen galal7o kudhe bolla eqqidaytikka beetti sheede oosona xaraphe lanqenka doossona.

Ha kawo oososo keeththanka uttidaytinne eqqida dumma dumma asati beettishe de7ettes geetikka maskootera ha shiqidi wulga keeththan ziqqi gidi bankisooda gideyssan xeellizaytinne uttibezayti do7oosa

ha issi attumayka sinthe baggara uttiday beettishe deees ikka mayda dumma dumma may7o maydayssinne lanqe baggarakka beettiza girgidatinne waraqatati beettishe de7oosona iqa biro giddon uttidayssaka malatishe deees

Ha qeeri natinne Gita natika issippe shiqid ooso otizayti betishe dosona. Eta lanqeraka diza yarkanera hathe gidope duqizaytinne haraka siminto issi bolla gaciza makina lanqen de'za othizaytika de'osona.

sinthe baggara beittizaa kehippe daro hooqetinne shuchchara keexxettida keethati beetti sheedu7a usuna eyta lanqerakka garse baggara deseyssi booththa kaametinne karetha kaameti sinxenka guye iqkidu usuna taagula

Ha sinththe Baggara haa simmi yiza daro asathi de7oosona; eethikka keeththa giddora hamoththi diiza dumma dumma mayo maydaythikka deeththes; eetha lanqera riza keeththa langenkka diza shuboykka beeththishe de7ees; pude baggarakka shuchchara keexxeththida keethay beeththes.

Ha shochchara keexidtida keeththaykka doqa keeththay beettishe deexiyaska dumma dumma mastotetinne wulati beettoso na7e garse baggarakka asati gede baasa bollara hamottizaytinne beettishe deettes baasa lanqe dugge baggara cilillo maatay bee.

sinthe baggara dumma dumma may7ooma yidaytinne dumma dumma asati issibiya asayisaytinne sinthe rakide simmida bolla qopfen woothidayssinne ranqe bolla de iza makkinay dizayssi beetti shi deys hude baggaraka keeththay bettise dizayssibee

aysinthe baggara dhoqa shuchchara keexxettida keeththay xaana ministere geetethesa qeexayka bettishi diis iza giddorakka daro kilasetinne darujati de7osa na bollara zambabaynne lanqera ka mitha haythay beettishidees baasa sinthan

Ha booththa zarapphe bolla beettiza komputereykka woydeti dumma dumma mithatikka lanqen dizayti beettosonna he sinthe baggara dizayssikka girgideynne huda kornisey beettishe deees asikka iza giddo baanda gigeeththay beettis.

sinthe baggara dumma dumma may7o mayda booththa gabare maydatinne asati eqqidayti beettishe de7oosona eetikka sinthe baggaa eqqidikka hage itophiya dere dichchanas goyiza asati eqqidoosona eetikka suufe sinthe baggara woththida

Naa sinthe baggan beettiza heechcho asati beettosona eytikka issife dumma dumma may'o waydaytinne eggidi haasayi zaytikka zoreti zayti beettetes eeta guye baggara diza keeththa lanqenka dizalxo qalameta maskoti beettishe dees.

Kawothosan uttida issi attuma zikka beettishe dee zaya sinthe baggara kkaade iza dumma dumma maara getikka xaafettidaytinne wuganca tikka beettishi do suna lanqe baggara itoopiya bayndiraynne maxaafata dumma duma mishata wothdzuzo mishay beettis

Ha sinthe baggara ha simmi izaadaro asayi beettishe deees eetika qoode bolla gamo dunguza sharbe qachidaytinne dumma dumma may''o maydayti kawo osanchati beettishe de'oosona eta pude waggarakka dizaymiithatinne henu baggara keethsati beetoosona.

Sinthe baggara botha mayidi utida dokotereti betishe dosona ettika hariganicha karide woyi mazigaba bolla sinthe bolla mazigabeni adeyi xafishe detesi

Ha baasa lanqen diza daro asati beettishe deettes eetikka maarara sinsefes guyi maarara eqqida tumotinne macati dewusonayta giddunka qerinayi dees lanqen sinse baggara dizaystoy kirancho yoqqida izeta giddon dees lanqear

ha mitha garsan issife shiiqidi uttida asatikka beettishe deettes eetikka dubbusha waykko sibsaba bolla uttidayti beettosona eeti daftarenne luuke silki uykidaytikka iskirfto oykqidayti deyoosona guye baggarakka shuchcha bollakka uttidayti beettete

Sinththe baggara boththa shurabbe mayida maccasiyakka uttada sinthe xeelashe de'awus i guye baggara dizza haggeyi abebayika woyikko miththa hayitheyi bettishe deesi miththa haythe guyera dizza keththayinne daro wazzati bettishe de'ossona.

ta issi bolla uttida daro asati beettishee detes eetikka uttidaytikka lita lankenka doktoreezetappeqa suuthu duukize beettishe dees issoy issoyka aas immisuthu bede7u ganes imizayti uttidikka duugisi shedizayti do7ossona

Hamaare somaliza darga keeththa bollaka qaya masqale dizayssi beettishe dees balcha tawaare hoykko balcha wospitaale keeththa gizessa xuufeykka bolla bolla beettes lanqe bolla shugora birditti daybirdati beettishe deyoosona.

ha issi bolla shiiqi uttida asati bettishe deettes guye baggarakka gede keeththa giddon bolla ampuoleykka lanqen uttidassi pooppoy woykko upunay qaaphettidayssa garsan uttida daro asati de7oosona daabbuy shinthe xaraphe bolla beeti

Eta sinthe baggara akime keeththan uttida qeeri nay beettishe dees he gaska kusheynne booththa farshara ashshagetitikka toykka ashshagetiday beettishe dees ee ta sinthe baggarakka soo asati michera aayera eqqidayti beettishe doosana.

Daro kawo uutancha asaki isipe shiiqidi eqqidayti beettosona eetikka qodhen dunguza sharbe qachthidaytinne hufe bolla dunguza qopfe qoobidaytinne hara qopfe qoo bidayti beettishe doyoosona

Ha sinte baggara beettiza shuchchara ootetida ogeykka beettishe dees oga gidtonka dugge waggara hude waggara gidi shiiqidi oga gidton diza cillo maataynneki hipe malaliyay beettees galanqenka keeththattinne misati de7osona

Ha salo mala jarkanera dizayssaka poolise nam'u ara dumma dumma may'o mayda nam'u pooliseti eqqidi xeelirayssi beettees sookare lanqen eqqidayti izata sinse waggarakka biitta bolla diza salo mala ha yarkanera dizayssi beettees.

Sinthe baqqara beettiza daro qorqoro keeththati beettishe de7oosona eetika issi baggan shiiqe dizaytinne ha ho na hon diza caalaynne aga7aykka beettishe deeza lanqerakka ciri lo7o maatatinne mithati beettishe de7oosona.

Sinththe baggara gede simi eqida issi atumayikka ezeta hasyisishshe deesi siyishe dizayitika marara eqidi deizayisakka besesi ezetikka dumma dumma mayo mayidi eyita sinththani deiza cililo namu yarikaneyi betishe deesi eyita sinthara

Dro asathi issipe shiiqi eqqidida ethi beeththoosona; ethikka dumma dumma mayo mayida ethi ziqqi gizeythinne xoqqu giidi xeellida ethi de7oosona; eetha lanqqerakka keeththa giddoy beeththees.

Hacishachara kexitida daro dhoqara kethatiIza garsan gashe qorqoro kethatika betishe detes pude bagaraka deza daro mithatine issi ogeraka gido bagara betizaysi basay betishe detes

ha bollara qashettida itophiya bayndiratinne lanqenka dizagarse baggara gamo dunguza qoobenne gamo dunkuza may7o shurabe dumma dumma mayo tamaydi ha simmidi yiza daro asati beettishe de7etefey ta lanqerakka eqqidayti beettosona

Ha sinthe baggan beettiza tamare keeththa keeththey beettishe dees iza lanqenka dizayssi wogafooley beetosana keeththa bolla diza qaalame rooze betitiza qalameykka de7esiza sinthe baggara mithatinne urxati beettishe dosana.

ha xaraphe bolla bettiza maadaykka dunguza xaraphe bolla mich diiza bolla cililo7o maata woththida dunguza mayda asatinne dumma dumma quppe koofida asati deyoosona eetikka uttidayti be kooden dunguza sharbe qachidosa

daro asati ekkidizayti beettishe diyosona wiitikka dumma dumma mayo mayda dumma dumma tumatinne macati deiittes eeta sinthe baggarakka ekkida issi asay deees iza sinthan ga diza salo mala jarkanara diza samunaynne bootha saamunoy deees

Athe baggara issi feeshi qida daro asati dizayti beettosana eqqiday ginne ziqi gi hokkidi isti miisha bolla xeellizayti deettes guye lanqeraka ekidi xeellizayssinne guye baggara kooqodo keeththa giddo didayti deosana.

Aa kushe bolla dentidi ha simi diiza asati beettishe deettes dumma dumma koote bollara maydaytinne issi gina shu rabe giddora maydayti iti mayda shurabeykka bootha gidishn he bootha shurabey bolla dizayssikka wessi itiophiya giza xoofinne giste malatay beettees.

sinthe baasa lanqerakka ha simmidi iza husanlanqen diza tirafikenne guye baggara diza dugge hadare pooliseykka ha simmidi izayssi beettishedi ettis maaran a tumatinne majati ha muttishedi oossona guye baggarakka deyza maatin mithati yide

Ha nam'u asati sinthe baggan issi baggara kushe bolla misikero raqeto ekkidaynne ewanca oykkidayssika de'oosona eetikka beettizayssa guye baggara diza awufatinne mithati beettosona lanqen keeththa korkoroy beettishe

ha sinthe baggara beettizada roga one mayda asati de7oosonna iitikka higgi oosanchatinne porde keettanoothiza asati beettishe de7ossonna eeta guye baggara kadiza dumma dumma asati eqidide istes eeta guye baggara keeththay wetishede

Issipe shiqidi bolara cilila kotene ba huphe bola wurika qofe wothida asati de'osona etika hedefe sinthepe domidi dere asati issi bolla shiqidi fitishene bucishe de'osona atidayka bura denthosona

Ha hayssu zeeygetettiza kame bolla giddon deiza asatinnekka happe buurata woykko karefe qashettida qashe mithatanne hara aara buurata shiishshi tookki makina bolla kude kessizaytikka de'oosona.

Hedzdzu qammara kushen kessi oykkida fayzawata oykqiya oykko nashonale ayddi geetettizayssa oykkida tumaykka paydawatooqiya hazari pesizay beette sa mataoqiyaykka ciggana koykkokka teele birarakka gido choopora cigo dandaytes gizey bettiee.

Fayida meththaweqiya gizza xuffe bolla be'izayissikka mac'assiyakka faramada fayda meththaweqiya ekkizayissa betteshe de'es heggettika nam'u asati issoy issikibirtuwara dabittara lukke oyikidara faramidi fayida meththaweqiya ekkawus.

Ha sinthe baggara uttida nam'u maccashatika sinthe bagga kompitere sinthan xaafiza maccashiyanne guye baggan mazagabetana uttida maccashiyakka de'awus iskriptora luukera oyqidaytinne xaafizaytti mazagabizayti beetishe detes sinthe baggara daro utossoy de'es.

Xaraphe bolla betiza bootha waraqata bolla heniranne hanira simid kushe oyqidayt sinthera besizaysika poto guyera betizayka ha qaraxetiza misha besizaysika de'es,izika fayda matawoqiya gidishn betesi.

a sinthe baggara tamareti uttidayti beettishe diyoosona eetikka fayda misgaba mazagabettana yiidi uttidayti bettetes eetappe issuyakka mazagabetta she guutha wora geetanne kabale matowukka kushe bolda oygidaranne sinthe baggara mazagabiza attumay beettishe dees

Issi qomo asati sinthe bagan eqidayti betosona attumatine macati duma duma mayo mayidayti de'osona ettappeka issi macasiya gamo dunguzara guthara walaka mayo mayidara dawusi guye bagara woratine adusa mithati betosona

tahajidi laamata lanqen de7iza aaththe oogey wurqo diishe shuchchara wuxettidaynne bude baggara deiza keepe malaliya adussa timerte keeththay beettishe dees e timerte keeththa lanqenka diza dumma lanqen diza maskoteti de7os

Uni bolla uttida daro cimatinnne beettishe deetes etikka be upho bolla gammo qoope koofida asatinne dumma dumma mayo mayda gaabenne dumma dumma mayo mayda asati bettishe du'osona sinthappe guye gatho uttidayti deettes lanqerakkadizaapuae.

Ha ogi bolla maatay gosokkoozetidayssa sintzanka hamottiza dumma dumma may7o mayida gawo oxanjati beettishe de oosona eta sinthe baggarakka dizaadaro asati eqqidaytinne guyen dizayti deettes ita lanqira mithi biyetis

ha sinthe baggara nam7atikka doktoraabi aamedey tophiya kawoynne hucce peyida adde izara salamtettizayti beettishe deexeeta guye baggarakka diza zo7o bandiray beettishe deexeetikka madarakey beette

ha oge baasa bollara ha simmidi yiza daro attumatinne macati de7oosona etakka dumma dumma mayo maydeettinne kushe bolla waraqeeta oykkida eetappe issoy dees guye baggarayiza nam7u heedzdzu kameti beettishe deetti

Waggara gamo donkoza shufura be mayida attumaykka issu magirafonne kushe bolla uykkidaynne issi magrafonne sinthe bolla dizayssi beetti shede xiza guye baggarakka gamo donkosa magaraajhay beettizaykka aabati dumma dumma podeti do7osona

Habaneri sinthan ekkida daro asati beetosona eeta sinthan kadizaytappeka kihippidaroti hupo bolla qoppi bootha qooppi qooppidaytinne dunguza sharwe qoode bolla qachidayti dungu zaako te maydayti bettishe de'oosona.

a madirake bolla uuyekko bolla bagga dizayssife kadenotidaytinne gede ha simmide danna sizayti wakko ikkidayti beyttisheeduy oosana dugi simmi kushela alidaytikka gideyedzdzati issi baggara dizayti magraboni koshe bollao ekkidayti beeti oosana

Baasa bollarakka ha simmidiiza dumma may7o mayetida asatinne addetikka indeti beettishe deyoosona heeta guye baggarakka diza booththa kaameti eqqidaytinne gede guyenka dizayti beettosona lanqerakka keeththati beettete.

Sinthe baggara beettiza salo bolla nam7u attumatikka oykqida isporke wooththizaytinne gade bolla uttidizayti bootha maydayti beettishey doosona talabizine bolla ka sinthe baggan yexxizaytikka bootha may7o mayda asati beettishey doosona.

amacatinne attumati sinseeka eqqidaytinne guye baggara nammu attumati eqqidaytikka sinthe baggara eetthu maca eqqidayti beettishe deyoosona kawo ootosonka izati eqqidayssi beettishe dees etikka sinthe baggara sayzeyeta ezigoosona

Ha botha gabare mayidagetinne guye bagara dizaa duma duma na'ama macati issippe edimettizayti bettoosona. Etikka ba kushen zo'o puththa oyqqidayti de'ites. Etaas lanqeraka diza issi macashe uttidaara bettawusu sintha baggara diza.

sinthe baggara kawa oosanchati issife shiiqidi ekideyti bettishe deettes eetikka issi mala mayoo mayidaytinne dumma may7o7o maydaytikka ekkido sona macatinne attumati gi be oto keeththanka iqqidi haasayishe deettes

Sinthera ha simmi yiza attumatinne maccati oge lanqera hamettizayti beettishe de7oosona. Eetikka oge bollara ha simmidi yishe baasa bolla humuttizayti bude baggara diza shuwo birdara birdettida keeththaynne giddo baggara diza qorqoroti beettoso.

Shinthe baggara beettiza macashiya aretha wote maydaranne buutha shurabe maydara bedashe dawusse izi guyerakka telefishine bolla deiza magarafone kushe bolla oykidanne issi magarafonne garsin beettizayssa aysisi giza xoofeta lanqen deezayssi beette

haysi feshiq uttida heedzdzu asati beettishe deettes iita sinthe baggarakka diza dabbe nam7u pooliseta gidton diza salo mala mayda attumaykka beettishe dees nam7u poolisey bulla may7o maydaytikka beettishe de7es nayta sinthan qomputeretinne dumma dumma miishati de7ettes

hudi sinthey baggara eqqida issi attu maykka beettishe dees ikka bulla goolisay malo maydaynne hugo bolla karetha qopphe wostidayssika kushen waraqetara iskirptora oykkidi ha xeelishe dees iza guye baggarakka uttida asati beettosona.

Ha issi bolla shiiqi uttida pooliseti beetishe de'osona. Etikka dumma dmma salo malanne bulla mayo mayida poolisetinne dumma dumma mayo mayida asati beetishe de'osona. Lanqerakka gaammo dunguza mayida booththara walakettida

Taha issife shiiqi uttida poolisey may7o mayda asatikka beettishe dewosona duge hadade poolisetikka mayda may7o bettishe deeseta lanqerakka issoy sinthe baggan eqqidaykka beettes ge baggarakka eqqiday beettishe dees asati uttidosana.

Ha haaththe lanqqen eqqida daro asati beettishe de'osona. Dumma dumma mayo mayidaytinne huphphe bolla sharbbe qachchidaytti sinththe dalgga haaththa sinththan eqqidi de'ettes. Etappekka nami'ati sinththe baggan ziqqi giidi uttiday beettishe de'osona.

Dugeha dere poliseti sinte bagan eqidayti betishe de'osona etika izeti ma'day issi gina may'onne huphe bola qophe wutidaytikka issife eqidi hasa'izayti de'osona eta lanqeraka kexeti wurona kethay betes.

Ha sinthe baggara diza makala ka ya pulise hupha bollakka qofe wuxxi dayssi betefe deesikka kushe bolla mayki woyqqidayssikka beette sinthe bagga simmi kushe wuxxi haasayishe diiza sinzan xarappe bolla mastawushati dabtareti doossana.

a hedzdzu poolisetinne issi addumay sinthe baggara dizayti heidakka issi padarale poolisi bollakka walaya qacshe dees izi lankenka de iza bootha bandiraynne dophiya bandiray metees guye baggarakka dizaafu dabume pooliseti beettossa

phinthe baggara beettiza tirafikeykka beettishe dees tirafigeykka woykko oge naagiza oge adaga naagiza tirafikey deezeesikka kaame giddo kaame doysside kaame oychishe haasayesishe deesezeti ha baggara eqqide

Hats issi attumay sinse baggan eqkidaykka beettishe dees eekka ekidey ha simi fiichizessi beettees izikka garsera maydaykka assi bolla waarankasho mize maydayssinne bollara garetha kote ma ydayssi beettishe de'ees

ha keeththey keexxettishe bollara qorqoroy wodhonna keeththay beettishe deees ikka hagarse baggara mithaynne didayssinne lanqe baggarakkaxiza mitha maazalera shocetidayssi beettishe deees hasatikka zalanqerahmutizayti beedoosana

Ha issi atomayka awu be bolla salo mala qopfey qofidaynne booththa shurabe maydaykka beettishe deezikka gosha giddon issi huute tokkidaynne iza haaththe ushshishey beetteys etappe goye baggara tokkizaytinne ushshizayti beettosona.

Ha daro asati sinthe baggara uttirayti beettishe du7oosona eetika dumma dumma may7ota mayidaytinne eeti kushenka dumma dumma miisha oykkidayti beettishe du7oosona orake ta bolla saaletida giste misile oykkidi tobetishe wuiqo izigishe doooxona

hakki hippe daro asati issife shiki uttidayti oykko tobetishe dizayti beettishe de7oosona eetikka be kushen silke oykkidaytinne dumma dumma may7o maydayti beettishe deettes eetappe qalanqe baggara issoy araphe lanqin utti daara beettawus

ha issife shiqidi tobe tobetana issife shiqi uttida asati beettishe de'eettes eetikka oyde kare bolla kesidi uttidaytinne sinthe baggara hasimey haasayizayssinne way7izayti demoosona gede baggaraka dhoqa keeththay beettishe de'es

ha kefe malaliya mayo may'da nam'u macashsatinne attumati gammudun guza may'o walaketidayssa may7daytinne qofe uththida attumati guye sinthe maaran issifi shiki uttidayti beettishe deettes eetikka sinthe waggas xeelishenne ezigishe doozsonna

Ha Botha mayo mayida atumay margaponne sinthan eqidi hasayizays bettishe de'es. Iza guye bagaraka Tirabela mithay Bette's. Pizza sinthe bagara diza kethayne dishey betishe de'osona pude bagara.

ha xaraphe sinthanka uttida daro asati beettishe de'osona etikka dumma dumma iskirptotanne dawutareta oykkida dumma dumma asati uttida eeta guye baggarakka dizayti daroti beetdosona xaafizaytinne iskiprtor dawutarera xaraphe bolla wothidayti beettete

Hayssan maata bolla shiiqidi uttida asati beetishe de7oosona.keehippe daro asatikka gade bolla uttida aayeti shuraabekka mayidayti gashe naytikka yelagatinne aawa caalati aayi caalati uttidayti beettoosona.

Ha sinthe bagara beetiza daro asati de'osona eetika urqa oge bollara ha simidi yidayti de'etes eeta lanqenka de'iza issi mithathine uuthathika adusa mithati beetishe de'osona.

ha xarapphi lanqen hissi pe shekki uttida daro asati deyosona guye baggarakka uttidayti beetishe deeettes eeta sinthay wagganka biittizay silkeynne dumma dumma iskiropooti daptaretinne ayllandera haatthati xarapphe bolla beettetes

dumma dumma mayo mayda asatinne sinthe bagga simi utti pude xeelliza asati deyosona eeta lanqerakka diza bootha daaseykka beettishe dees hude lanqeraka diza asati xeellishinne waay ishe deyosona

ha sinthe baggan ekkida gamo may7o mayda asatikka de7osana7eti puuttora dorzey da gida may7o maydaytinne xilata zikka gamo dunkuzane dumma dumma may7o ta maydayti ekkidaytinne goye baggara uttidayti de7etti

duge baggara dumma dumma bandira sinthan eqqida asati de7oosona eetappe issoykka maygirafoone sinthan eqqada haasayizaara ubbatikka dumma dumma mayo mayida asati kushe bolla denthidayti beetishe de7oosona issiniyakka denthe.

Sinthe baggan baasa bolla eqqida daro asati beettishe de7oosana etikka dumma dumma may7o maydaytinne dumma dumma asati ekkidi deettes eyta guye baggarakka diza adusse mithatinne gachcha mithati beettishe deettes keeththaynne girgida.

sinthe baggan issi u shiiqi macatinne attumati issi bolla dizayti beetishe deedes eetikka buotha shuurabi may dabuotha shuurabi bolla diza giste malata ekkadees eyti sinthe bagga maso shurke bolla diza dabuo keethaka izdi issife kanxishi duasona

sinthe baggara beettiza daro aasati beettishe de7oosona eeta guye baggarakka haan diza daftare woykko kartoney lanqera de7iza nam7u macanne deette sinthe baggara eqqida kawo oosanchati ha simmidi de7oosona daase garsan diza naytikka beettettes

Aaa sinthe baggara beettiza ekkida asati daroti de eetes hude baggan kaduge baggan giidi ekkidaytikka gidey sinthe baggan eeti malatizaykka madabaarara gaden dizayssa malatisheede eusona ileta sinthan gade iza kaameybee.

uyde bolla issife shiiqi uttida asati bettishe deyo sona dumma dumma bayo bayda dumma dumma asatikka issife shiiqi uttidi sinthe bagga xeellishedeo sona eytappe guye maggara daro baata keexxatinne gutha gutha aabuti bettisheedi ettis lanqe

sinthe baggan guutha mayo myidia iqqadakka haasay izaaranne guye baggarakka aayetinne duma duma as nayti uttidi tamarezayti woykqo ezigizayti le7oo suna iita sintha goraqeteekka dizayssi haasay ishe dees

asinthe baggara beettiza adusse dilbi nafilittishe dees hee dindi7e garhsaraka hamuttiza macatinni attumatti beettishe deyoosona bullarakka deldezi keexxetti wurerenna iza bollarakka hamottiza asi betes banqera dees

Akaameyka beettishe dees kaame bollaka giddo geliza duama asati macatinne attumati beettishe de'oosona he kame lanqekka dizayssi asata lanqen goye baggara diza hara kamekka beettishe dees

Daro kehi be cora asati uttilayti beettishe de'oosona ha baggarakka beettizayssinne gere baggara beettizayssi deettes heetafe giddo baggarakka shuchchara medhettida meeda giddonka iza gowaseka anchati meeda giddo beettettes.

awa kawo keeththanoykko silke giddo ogeliza si meeqesiza ito taleko meegetettiza kawo keeththa giddo ooththiza dumma dumma kawo oothanjhati booththa shorawi mayidaytinne qoodhe bolla baace qachidayti beettishe doossona

ba sinthe baggara kushe micida daro asati beettshe de'osona eetikka issife uttidayti kushe micidaytinne dumma dumma mayo maydayti uttiday betosona eeta sinte baggarakka de'iza isporte meyda bolla diza telabizhine bolla beettizayssi beettees

Booththa naxalaa maayidikka bathaskkanan issippe sinththa guye maaran eqqida orththodookisiya ammanida asathi beeththishe de7oosona; naxalaa bolla dideediza maccasathikka eqqidi deeththees; ethappe guyye baggaarakka kaamee booththa kaamee beeththishe de7ees.

ha sinthe baggani betiza daro assati issipe shiqizayibetishe deyesi. Hageta lanqeraka mayoyi bayizetidayisi woyiko qapheti dizayis betishe desi sintha bagaraka diza darro bayizizane shamidda asati gede ha hamutishe dizayiti betishe detesi.

Ha giya bola betiza dumma dumma mishata betosona eyitappekka uriqappe medhdhrtida ototi bashshetinne dumma dumma iqati betosona asatikka utidi bayizizayiti eqidi dizayisi eyita laniqera parazoyika betishe deesi giya giddoni

Tophiya bandira shurabe mayida woxanchati woyko garsera do'iya sure gixida sporteyinayti woyko kuwase ka'anachati betishe dosona, meda bolla woxizaytinne kuwase yuushidi sinthe efishe dizayti betishe de'etes , eta gidonka betona....

laniqqera haa benitiza darro asati ha shiqidi betosona he giya gidonikka ototi basheti duma duma kushe ossoti utidi bayizanawu yidda assati betishe detesi etappe gedde bagarakka darro assati betosona

Hage daro kaameti oge boolara ha simmidi yizayti beetishe de'osona. Kaame lanqqeraka beetiza attumatinne maccati ha simmi hammutizayti de'etees. Eeta sinththe bagaraka gede qanxxi bida asatinne keethati beetishe de'osona. Lanqqera miththa haythati

Ka dereca bolla oyqo shuchcha bolla gaden uttida daro asati pudey bolla pi mangi guye gato keeththay lanqen uttida asati beettosona eetikka uttidikka gaazixa shiri nababizaytinne gaazixa bolla uttidayti beetti shede

Sinthe baggan beettizakhu hipe daro dereykka booththa may'o maydayssi beettishe dees guyeppe sinthe gaxo taybin uronna coora mideykka uttidaytinne heqqidayti gi beettizayssi deessiza bollaka issu baggan itophiya bandiraynne booththa bandiraydi.

ha sinthe baggara beettiza nam'u macashati de'oossana eetikka ha xeellishey miicizaytinne huphe bolla issoy qopfe woothi daynne issa akka huphe bolla manaxire woothidara beettishe dees deetikka simala mayo maydi poto dendishe doossona

Ha gade bolla toketida wogga wogga mixati betishie de'osona he mithai ha dumma dumma keexxata keexxanas simmi birdata birdanas oykko oyjetanne mithata go'ettidi asati dumma dumma gua'a go'ettosona

Ha sinththe baggara booththa shuurabe mayida attomayka eqqiday beettishe dees izikka lanqen eqqidaykka biratara birdettida birda lanqen eqqidi ha simmi xiellisayssikka beettishe de'es guye baggara diza dumma dumma miththatinne tuchchu gida worati beettosona

ha keela bolla diza asati hamutizayti beedeyoosona eyta lanqerakka shuchchara keelettida keelay beettishe dees pudey keelappe puda baggarakka maata keeththatinne mithati iza lanqeadizayti beettishe deyoosona

Oyde bolla uttida isssi gina mayo mayida asati de'osona. Ha uttida asatapeka guye baggara eqqidi diza asati miththa bolla teenotidayti beetishe deetees. Eeta sinthan madabarara orotoyka dees.

ha botha shurabe mayidda atumatinne maccati eqidi dizayit kalo eqidayitinesilike oyikidageti hayilandera hathe oyikidageti guye baggara bollapape duge qoletida hathayi betes

Bollara gukkiya haaththa sinthan de7izaytika daro shuchcha bolla ekkida macatinne attumati de7osona. Eeta guye baganka diza daro haaththe gukkizayssi beettishe dees. Issi maccasiyakka kushe bolla gitare oyqidaranne bootha gabare maydara de7awus.

Ha dhoqu giidi dhoqa bolla dizayissika keeththatinne uuthati lanqqenkka katha zeretida dolizaytinne maatati beettishe de7oosona. Gede baggarakka dhoqan mithatinne zumati issi bolla shiiqida woorati beettosona.

Ha sinthe baggara beettiza macashiyakka mitha bolla uttada woykko mithara medhettidayssa bolla zuwazi gue uttada mitha bolla qachete kawashe dawu'midi gueerakka gida gita mithatinne ogashe maatati lanqera beettishenne deyoosona.

damaata bolla daro asati isi gina may7o maydi eqqidaytikka doossana etikka booththa galal7onne jilila booth maydayti zo7okka wala harshu sharbe hoolla koode bolla kachidaykka dees eta sinthanka eqqiday tie baggara utidayti sinthe baggara doossana

Sinthe baggarabeettiza cidida maatata giddonka abubata lanqen deiza bootha shurabey bollara mayda naytikka deteseti sinthe baggarakka oykkiday bootha shanca bayideykka guye baggara dhokka aafo garsan kushe doq histi kidoossana.

Ha sintta baggara beettiza adussa miittay beettishe dees. geede baggarakka diza shaafa gita shaafa bolla diza haaththay eeliday beettishe dees. Shaafa lanqenkka diza care lanqene dolida maatatinne care maatati beettishe doosona.

Ha issi bolla shiiqi uttida asati beettishe deossona itappeka issoy sinze baggan qiinay uttidinne kushekka gede paydamotaw qaama zaggabiza ashara oykqizayssa bolla woththiday beettishe dees asatikka faydamotawu qaama zaggabizayti uttideossonna

ha tamari nayakka zukko bolla shanca bayi daaranne sinthe baggara ottida nam7u attomati beettishe de7oosona eetikka mazagabishe dizayssi payda matawoqiya itiophiyan diyadere asay oyqqiza matawoqiyas mazagabishe kompiterera doossona

Dumma dumma asatika yid sinthe bagara utudayit heyit betizaytappe issinya laxana mayidara yada sinthe bagara utadus . Sinthe bagara guye ha sima xeliza macashiyka gujidaranne PC goragorizara beyashe dawus , lanqera banke ketha

Ha sinthe baggani betiza botha oyidde bolla utida assati beteshe detesi , ha baggara maccati gede baggara adeti utidi deyosona. Ha izata gidonika diza asi utonita oyideyi betishe desi guye bagaraka gidigidayi

Ha sintha bagara xaraphe bolla diza asati detesi, etika bootha mazigabe bollaka xafizaytinne mazgabizayti betetesi, mazagabetana sintheraka ziqi gida daro dumma dumma asati betishe de'osona, pude bagara ...

Botha shurabenne karethara walaka maydayti sinxe baggara eqqidi de7osona guye rakka mayti dumma dumma may7o maydayti eqqidi deettes eeta lanqenka deyizayssi mithara woykko shuchchara geexxettida birday woykko poley bettishe dees guye baggara korqoro beti

Ha sinthe baggara bettiza daro asati de'osona eetikka fayda mizaggabettana yida yela ga naati attuma naatinne macanati deettes sinthe baggara yetappekka issun hawuttada ayfe ashara imashe dawus komputerira macashi akka wazaggabawuko

Sinthhe bakaraka beettizayssi tarshi gaalgita xoofeka ashshagetides kisa xoofeka xalau xawula dewaza bolla uttiday beettees iza sinthan issi attumay qides guyerakka uttidayti kau xaafizayti beettishe dewosona.

ha sinthe baggara beettiza macasiyakka boththa waraqeta bolla zikqi gaada paramashe dawuxiya may7idaykka zzo7oooxazo7ora walakanne karethara walaketida mayo maydu sinthe baggara otti daattumaykkama zafaramisi sheedee

Ha dumma dumma tamare naytinne dere asati shiiqidikka yidayti beettishe de7oosona eetikka fayda matawaqiya mazagabettana siydi eqqida eeta lanqenka mazagabiza komputere lanqen diza macashiyakka qeeri naykka ayfe bolla ashara woththide

ha sinthe baggara beettiza asatikka deesona xaraphe bolla hokkidinne paramizaynne sinthe baggaraka mazgabe bolla xaafiza zo7o may7di dezaytikka deettes hay lanqerakka salo maliza xaraphe beettishe deze lanqerakka attumay beettie

Sinthe baggara beetti zaa salo mala xaraphi sinthanka hudey baggande iza heethzthu asati uttidayti beettossana eetikka issi mala may'dati wontajje mawaayidaytinne qoode bolla baazjee qachidayti sinthe baggan loukera iskirootora woyqqidosana

ha daru asati sinthe baggan issifeshiki ekkiday tibeetise deeettes iitaalan keraka aayatinne aawatinne keeri naati tamari naatikka payda motawakke ama zakabettana siydi ekkiday tibeetosana kompperirakka sinthe baggara mazaggabettes

qeeri nayakka sinthen ekidara beetashe dawus i akka denda eqqadakka kushewakka nam7u kushe sinthe bagga nam7u bbadeta ashara immashedawus ha asharaykka gu7izaykka fayda matawuqiya muzagabizaddeykka sinthe baggara nay kushe wuyqqidaybeete

a sinthe baggara tamare naytinne dumma dumma derey asati shiqidi ufayda matawuqi amazaggabettana yiidi uttidayti duozana sinte magara skirftora xaafizayinne gide sinthen koopbi tereda amazaggabizay biittashe dawus naykaybe bolla ashara oyqqide

haa kuwaseka anchatikka shinthe baggara eqqidayti beettishe de7ettes eetikka coratieetappe istimala mayo maydaytinne wikkar izatappe nam atikka dumma may7o maydayti beettishe deeettes eetika kuwaseka, na maata bolla eqqidosona

Issife shiqi eqqida daro macati beettishe deoosona eetikka issi mala may7o maydaytinne eetappe issiniya dummati zaara beettawus haalanqerakka attuma izi tatawarsiza issi beettishe dees ka anchatikka issi mala kaase mayo mayda..

Ha sinthe baggara beettiza daro asati beettishe de7etes eetappe sinthe baggara booththa shuchcha bolla paydoy dumma dumma paydoti xaafettidayssa sinthan eqqidayti beettosona sinthe baggara eqqidaykka issintho giddon eqqidaykka dees lanqerakka beettizayti qoode bolla madala qachidayti beettishe doos

Sinththe baggara beeththiza heezzu aththumathi beeththishee de7oosona; eethikka dumma dumma shuraabe maayidosona; eethikka heezza gidishin issoy giddora zo7o shuraba mayzaykka nam7u kushe shiishshi nukki oyqqidi bokise bessishe de7ees.

Kuwase kasanchati woyiko isporte otizayiti issi na'ayi toketidi de'osona etika duma duma mayo mayidi eti banta kushen pude dentidi baqishe ka'izayiti de'osona eta sintha bagara mithati betishe dee's

atdhe baggara eqqida daro kuwaase gaanchati beettishedetes eetikka dumme dumma may7o mayda attomati beettishe deyosona eta sinthanka misso astamaara sinthan diza kuwaasse beettishe des guye baggarakka dezessi

ha sinthe baggara oge bollara gede simmi hamutiza polisetinne macashiyakka booththa maydara attumatikka issife gede simmi hamutizayti beettishe de7oosona guye baggara dizaytikka issi oottaderey masara kushe bolla oyqqiday beette

naa sinten beettiza dumma dumma boothtsara wodakkanne salo mala shurabe maydayti kowaaseka anchati istifesriqi guppizaytikka doossana eeta shurabe bollaka dumma dumma paydoy deeeseytikka zaari haa goppeta

udho shurabenne zo7o sure gixxiday biitta bolla gulpati nam7u kushe bolla densidi diza attumayka weetti sheedes ikka kuaaseka ancha gidishin gede waggara xeellanchati utti xiillizaytinne ekqi xiillizayti weettishee de7ossona

Dooththe shu rabe may7idaranne haa simma silke haythe bolla oyqqada miicashe tiza macasheyakka biitta shidawus izi lanqen ka diza xuufekka safaari komme karde oykko gaddabeto nayssa gize gadabey baannayssata taqamashidaw

Salo maliyasine bollara garsera salo maliyaka gidon marciyi betizaysi beetishe desi. Hegeyika ganche geetetesi, gancheyi guusayka dumma dumma dawutareta issippe gachanasi luuketa daro xuufeta issippe oysethizaysa gidana danda'esi.

ha sinthe baggara beettiza daro masarati beettishe deettese masaratikka adussey qansinne giddo lanqetizayti dumaza lanqentiza kushen aaththiza guaantey beettizeykka dehosona olassinne dumma dumma miishas gooyesettina

Komputere ki bordeykka ha gee sinthen beettishe dees komputere ki bordeykka goyzay hagge komputerera charsetiza bolla hara hara dumma dumma pidalita xaafanassinne paydota xaafanaska dumma dumma diggiteta izeti xaafanas goyzayssa

Aa dumma dumma malatay diza iskirftoykko xaafiza laaphiseti woykko saaseti deyoosona eetikka iskirftotinne dumma dumma malkera diza dhayssiza laaphiseti wouykko qaraxiza miishati deettes.

Awagga kaame bollaka issi a macashiya qidara beetta shi dawos a macashiyaka mayda mayoykka sisido trafiketi mayda may'o mayda macashiyakka paraqeetara iskirftoore ka ba kaame bolla eqqada beettawus buye bakarora kaameykka beettee.

Ha issi attumayka gaare bolla katha cani dihaala gishe izay beettishe dees iza gide baggarakka daro hamottiza asati makina baassa bolla beettishe de'oosona gide baggarakka diza booththa makinatinne dumma dumma mithati beettosona.

Wogga haaththa bolla beettiza asati de'oosona etikka jalba bolla eqqidi de'ettes jalba guye baggarakka diza eqqidi diza asati daro asati de'ettes etikka haaththa bolla gede ha simmidi bishe deeettes eqede laagetosona.

Ha sinthe baggara beettiza kaameekka haasimmidizay biyektishi deenxikka gaa lanqeraka guye waggara haray iza malizay ha simmidizayssi beettes baasa bollara guye baggara mithatinne mabratishu bootikka keeththati beettosona.

Haysen beetiza haththa woykko abba bollara dhoqu giddi paliya horophile beeteishe detes ha horopileka merayika boththa giddishe issi etiyopiya banidiray guye baggara etiyopiya giza xuffe betes.

ha komolistoone bollara diisheppe duge baggara baasa bollara ha simmadayiza karetha parazoyakka goomma guyira guuchada wuykko paraso gaare geekettizayssa bolla attumayka wodoro oykqidi eqqidi ha simmi baasara ishedee

haa baasa bollara ha simme deiza sinthey guye maara na gidikka motorosaykiley laaggiza dumma dumma asati beettishe de7oossona attumayka sinthan dizaykka laaggishe dizayde guye baggarakkalizayti de7oossona pude baggara keeththay bettishe deeza

Ta ogi lanqende izadaro asati de'o sona etappika issoyo bolla birata koope aatti deynne dumma may'o mayday deette saratikka dumma dumma asati dumma dumma may'o maydayti beettishe deette seeta lanqen kaade izakka dumma xupfe bettishe.

makame bolla diza dumma dumma matabarara uttida miishati de7osana madabarara bolla uttidayta bollaka issi attumayka bolla matabara bolla kie uttiday beettees diza sinthey waggarakka daro kaameti sinthey wagga gede bishi beetosna

sinthe baggara beettiza salo maleya kaame bolla diza guye baggara diza makinay erettiza woykko hage makinay oonayssa gidi danka ha targan oyqetanaka haho bidanka beettizayssa heedzdzu laapunna uddubuna issino nam7a geetettida targay dee

Nam'u kaameti beettishe de'osona etika sinthe baggara iza gita giddon asitays lanqe baggaraakka heyti heggede simmi dibizaas waggarsera dizayssi issi macasha giddon eqqara dizaara bettawusi izi lanqeera

Ha baasa lanqera ha simmayiza booththa wa kinay beettashe dawus guday bakarakka baasappe dizayssi asati gedey hamuttizaytikka beettishe deeettes eeta guye baggara diza aduse mithaynne asata birday beettishe dees baasa lanqe.

Haha simmi hamuttiza issi attumaynne giddo makina naagiza makina tirafikiya dashuhdawuxeeta gide baggarakka diza daro kaameta lanqenkameta issidikka xeelliza tirafiketikka de'osona sinte baggara karetha makinaykka biittes.

Ma dalga baasa bollarakka ha simmidiyiza bogga kaame beettishe deese kame malkeka booththa gidishen go7e wankara gonge dibeyssa lanqe baggarakka asata keeththeka pole beethishee maporate shuboora de7ees lapude.

ha dhoqa keeththay shuchchara keexettidha keeththaykka beettishe dee e keeththa garsan kaaddeyiza dumma dumma kaameti de7oosona kameta lanqerakka hamettiza asati beettishe de'es ista guye baggaraka keexetti wuronna keeththay beettees

Shuchara kexetida dhoqa kethati betosona guye bagara ha aho mastoti betetes izza garsanka diza kehippe daro makinati daro makinati deyetes eta lanqenka dizaysi diza ogey dishes lanqen betishe dizaysi bothati karetha makinati de'osona.

ha dhoqa shuchchara keetettida keeththa baaranda garsanka daroo asati haa simmidi dumma dumma asati dumma dumma mayoo ma yidaytikka ha simmidikka wodhdhizayti keizayti hamutizaytinne eqqidayti beektishe dehetes gede baggara eqqid

Ha sinthe baggara beettiza daro asati madirakke bolla eqqidaytinne xaraphe lanqe bolla diza asati beettishe doosso nayti dumma dumma mayoo mayidaytinne attumati macatinne yela gati wuri sife shiiqidide ettessin guye baggara diza keeththa mabratey beeti

ha sinthi baggara xaraphe bolla beettiza asati de7oosona sinthera hude simmi ekkiday si attumayinne sintera deza macara attumara ha simmi ekkidayti deeytes heyta xaraphe bollaka dumma dumma xuufetinne wara qeetati de7oosona lanqera

baa beettiza fuchara keexxettida keethayinne pudey baggarakka birdashu wora biddati dayssi korkoro keethay beettishe deesiza duke baggara diza kashe mithatinne hude zo7o aababati beettishe dousuna garserakka kare baaranday beettis

Ha shuchara keexxettiza keeththe garsanka isso dumma dumma masalaletinne garse baggara diza dumma dumma iqati beettishe doosona heyta gide baggarakka beettiza mithatinne dumma dumma gaden diza marcoti beettishe deette.

ha sinthe waggara beettiza heedzdzu asati ekkidayti de7osona issi macala nam7u attumara eqqidosona etikkafe kushen boraqeta warkida nam7atide edes haasayizaytikka doossona koye bakaraaxara bezaynni woodey beettishe dees

ha sinthe baggara keexetti boolna keeththayka beettishe dees keeththay ka shuchara keexxetti beessikka daro funotinne marchoti giddo baggara do7osana nam"u asatikka surugo giddora beettishe doossana huda baggara beetisayssi daro mishati deettes.

sinte bangara shuchara keexettida dhoqa keeththayka biitishe dee he keeththay huhuladeykkaz7o qorqoro lanqerakka dizayssikka mithatinne girgida buotha gididaurguro maskotetinne wulati biitdishe deuzona esin zangaq eeriya buray dee

Ha dhuga sinte baggara beettiza shuchchara keexxettida kiiththay beettishe deis iza bolla kaa sinthe bagga neqqi dadaro asati beettosu na lanqen gaadiza pollafe gukkiya haaththay beettishe deis duge baggara mithatinne kaameti de'oson aagadethe.

Ha sintte baggara beettiza daro attuma naytinne macca nayti beettishe de7oosona;etikka dumma dumma mayo garsera mayidaytinne bollara boota shurabe issi mala mayidayti bettosona;etikka sinthe baggara uttidaytinne eqqidayti de7eettes.

ha timerste keeththanka oyda bolla ottida kashe nayti beettishe deettes eetikka macatinne attumati issimalamayzeetikka hara hara dumma dumma nayti utti tamarishe beettoosa nayti haa xellileesikka beettes

Oyde bolla tamareson dendi eqida tamare nayti betishe deetees eetika dendi eqidayti sinthe bagara be oyde oyde bolla eqidayti beetossonna eeta oyde bollaka dabtareynne dumma dumma mayo mayidayti eqidi de'etees.

ha sinthe baggara chara keexxettida keeththa qolqoro keeththa lanqen tamariso magizakeippe alusa keeththay bettishe dees keeththa lanqera sinthe baggarakka daro asati hamuteshe deosanna guye baggara issi attumayka eqqiday bettishe dees

Ha sinthe beettiza issi uray koote ma7idikka giddora kareetha shuraabe mayidi koofe koppida attumay keetha lanqqenhankko shichara keexettida timirtte soo maliza keetha sinthan eqqidi dees. Iya guyera mithay beettees

Ya sinthe baggara oydea bollara uttida daro asati beittishe doossana geetikka moyde bolla uttidaytaas iskirfto oyqqidaykka uuthanukke oyqqidayti sinthe baggara uttidayti biitti sheedides gede baggara kadiza girgiday beittishe dees

Sinthe makara biitizaa ba asape gede waggan de izayssikka dizaa tamareso keeththa bolla diza wula lanqinga shuchchara keexxettida dhuka wula bolla dizayssi ties misa sinxanka diiza dumma dumma malatati de'oo sona.

ha issi kiyole giddo uttida daro asapi beettishe deettes intika daftarenne iskirfto oykkidi xaafizayti de7ettes eyta lanqerakka guye baggaranka dalo xaafizayti beetosona nanqinka gigida galal7o girgitan beettishede

Ha sinthe bagkara oyde bolla gide simmi uttidaytinne eera ha simmi uttidayti de'o suna eeta huda bagkarakka de izaa sil jirafato denthiza wiikqo sinthe bagganeqqi haasayiza attumayka bettishe dee saratikka isissara hasaajjisessa siishe de'osona.

Ha sinthe baggara gede simmi biza wogga kaameykka beettishe des. kaame sinthe baggarakka diza macashiya woykko poolise mayo mayidaara beettashe dawus iza lanqeraka baasa bollara ha simmi iza wogga kaamey beettishe dees.

Ha sinthe bagara ha simidi yiza dozore betishe Des, he ogeka dozoreyi kameyka galal'o malayi ha simi yizayska oge haysa shuchara dizaysa woyko biita ogeta baasidinne issi bolla daladali giigisiza dozore makina

Rashuchchara ganapo7etti deyssa diilli garsen diza yiza haaththa ollay beettishe dee siza garserakka kashe haaththaya simmi diizayssi beettishe deesiha dildi lanqenka diza baasaqeri ba asay xuunthay betteshota mithatikka de7oosonna.

Ha oge bolla beettiza shiiqi uttida biittatinne dildie geltiza shuchchati beettoosona eeta lankerakka nam'u towadde motoreynne sinthe baggarakka beettiza woggakkamey ha simmi izayssi beettes asayka gede simmi bishe doosona.

Baasa bollara ha simmi diiza nam7u motoresaykile beettishede is itisika laagetizayssa guye baggara deiza baasa bollara ha simmi laagetiza wogga kaamey woykko makinay ha simmi beettishede swude baggara yishe.

ha sinsera beettiza cu'izaa woykko haaththe qoleza zo7o kaamey beettishe dees he kaameykka asati iza bolla dezaytikka beettishe de7oosona gede baggarakka diza asay haasimizayssi dees cuu7aykka lanqerae

ha oge bolla ekkida daro attumatinne marchati baasa biittara baasa bolla dizay ti bittishe diyosuna elda pude maggarakka ha simmiyiza asatikka dettisen sinthe lanqeyara diza kaamey gede simmi bizayssikka biettishe deeo

Ha sintse baggara beettisa booththanne salo malara xaafettida ingilizethonne ama ratho xuufera xaafettidayssi beettishi dees ha xuufe bolla dizaysxikka arba minciye woykko oyddu tammu kulufo oyddu tammu haaththata geetettiza dere katamanka diza haaththa milkite besse.

yasinthey baqara wiittiza daro asatikka issi mala mayo maydayti miittosanayitikka booththannizo7okarethara walaka koote maydayti de7ette silanqera agupkiya haathanka kushe meceteshe de7ozuna mitagarsen totaley dees

Ha sinththe baggara de7iza shuchchara keexeththida gade bollan simmidikka giddo simmidikka keexeththida haththaa tankkeree geeththeththida issi de7ees; haaththi tankkeree bollan baanereekka de7es.

Ha sinthe bagara eqidayti daro asati eqi dosona waga shucha bolla eqidaytine basa bolla eqidayti xeletishe hasayetishe de'osona eta gede bagaraka diza woga karetha hathe genday betishe de'es pude bagara

Inthe baggara keeththa giddonka eqqida macashiya beitta she dawus di sinthe bagkaradizaabu xra girkita bolla xarape lanqentey lotida yssay wogga soolarey ubetishe deesa soolareykka awa haylenka gallasa awa bolla beidi poomizayssan gidees.

Ha beettizayka keeththa garsandeyizaa soolarey hayley beettishe dees macashiyaka sinthe baggara dizaara aasi madaxee lashe dizaara dawus i sintheka hagey soolarey geetettizayka mabratey wishinka hume mabratey baannasongo' izaaba.